Lafiyayyun abincin Karin kumallo a nijeriya. Assalamu alaikum yau zamu tattauna kan abincin Karin kumallo da safiyar safiya a nijeriya. Najeriya tanada yalwan abinci masu ɗan ɗano da gina jiki, wanda suka dace da karya kumallo. Ga misalai guda uku da suke bada kuzari da sinadarai na ake buƙata dan ranan safiya da itta. Abinci na farko koko da kosai, koko ruwa da akeyi da gero, masara ko dawa. Sannan kosai anayin shine daga wake wanda aka niƙata aka gaurayeshi da kayan kamshi sanna a soyashi a cikin mai. Amfanin koko da kosai yana samarda kuzari daga abinci mai gina jiki da kuma sinadari mai gina jiki da ƙarfi. Abinci na biyu alale, alale a binci ce mai taushi wanda akeyi daga wake a gaurayashi da albasa da kayan kamshi da ɗan mai, sannan ana dafashi harsai yayi laushi. Amfanin alale, alale wato itta wakece sannan wake yana samar da sinadarin gina jiki, da sinadari masu bawa jiki ƙarfi. Abinci na uku doya da kwai, anna dafa doya ko a soyashi tare da ɗan ɗano sannan a soya kwai ko kuma a tafasata sannan a haɗashi da kayan kamshi Kaman albasa da tumatur. Amfanin doya da kwai doya tana samar da sinadarin gina jiki yayin da kwai ke bada sinadin bada kuzari. Ƙa’idojincin abinci masu gina jiki. Yana bada kuzari dan gudanar da ayyuka, yana ƙarfafa tsarin garkuwan jiki, yana kiyaye lafiyar zuciya da kwakwalwa. Abinci mai kyau na safiya yanada mahimmanci wajen fara ranar da ƙarfi da kwakwalwa.

Irrin abincin Karin kumallo da ake yawancin samu a nijeriya. A yankin arewacin najeriya abincin Karin kumallo ya banbanata gwargwadon al’ada da wadata ga wasu daga cikin abinci da akafi gani a Karin kumallo. Na farko koko da kosai koko ruwa mai ɗan kauri wanda keyi daga gero, dawa ko masa sannan ayi masa ɗan ɗano da kayan siga. Kosai anayin shine daga wake da aka nika sannan a gaurayashi da albasa da kayan kamshi akafin a soyashi. Wannan Karin kumallon ya shahara saboda saukin sarrafawa dacwadatan kuzari. Na biyu tuwo da miya ana amfani da tuwon gero dawa ko masara tare da miya kamar kota kuka, kuɓewa ko miyan taushe. Anacin wannan nau’ikan Karin kumallon musamman a lokutan sanyi. Amfanin wannan abincin Karin kumallon yana samar da kuzari me ɗorewa ga masu aiki mai nauyi. Sai waina da miyan taushe waina abince mai kamanni da fanke wanda akeyi daga shinkafa ana haɗashi da miya mai ɗan ɗano da kayan lambu. Sannan sai ɗan wake. ɗan wake abince wanda ake haɗawa da gari kuma wato wake da kuma wasu kayayyaki daya kamata a haɗa a niƙa, sannan a dafashi harsai yanuna a juyeshi a sata a cikin ruwan sanyi a haɗata da mai da yaji sa’a. fa’idan abincin Karin kumallo a arewa yana samar da kuzari dan aikin yau da kullum, yana haɗuwa da sinaran gina jiki kamar su sinadarin jina jiki da kumasinadarin bawa jiki kuzari, yana haɗuwa da al’adar gargajiya da ɗabi’ar abincin wannan Karin kumallon suna cika buƙatun yau da kullum tare da bayar da kuzari ga mazau na arewacin najeriya.

Salamu alaikum. yau zamuyi maganane akan shuka. Shuka itace ginshiki a aikin noma. Da samar da abinci. Shuka na ba yar da abinci magunguna. Da sauran albarkatu dake taimakawa rayuwar ɗan adam. Muhimmancin shuka. Na farko, abinci. Ana samun kayan abinci daga shuka. Kamar gero, masara, shinkafa da kayan lambu. Na biyu, tattalin arziki. Noman shuka yana samar da kudin shiga, ga manoma da sauran masu ruwa da tsaki. Kare muhall. Shuke shuke suna taimakawa wajen tace iska. Rage zafin rana da hana kwararowar kasa. Yadda ake shuka, zabar irin shuka. Manoma suna zabar iri mai kyau. Domin samu girbi mai yawa da ƙarfi. Shiryawa filin noma. Ana share shuka juyar da ƙasa dakuma yayyafa taki. Domin ƙarawa ƙasa ƙarfin sunadari. Shuka, ana shuka iri, ko tsaba a cikin ƙasa mai kyau. Sennan akula da noman ta. Sennan a shayar da shukar, sennan a sassaukar da ciyawa. Amfanin shuka. Shuka tana samar da abinci mai kjau da kuzari. Taimakawa wajen haɓaka tattalin arziki, ta hanyar sayar da amfanin gona. Inganta lafiyar muhalli, da rage dumamar yanayi. Shuka tanada muhimmanci a rayuwa, kuma kula da ita, na iya haɓaka lafiyar ɗan adam da muhalli.

Furen shuka! Assalamu alaikum, yau za mu yi baya; bayani ne kan furen shuka Furen shuka wata muhimmiyar mataki ce a rayuwar shuke-shukee inda suke, inda suke fara futar da furannii alamar da ke nuna cewa suna shirye don yin ‘ya’ya Wannan yanayi, yana da matuƙar mahimmanci wajen cigaban shuka da samar da amfanin gona Yadda shuka ke yin fure, cikakken girma, shuka tana yin fure ne lokacin da ta kai ga cikakken girma da ƙarfi Yanayi, yanayin zafi, isasshen ruwa, hasken rana da iskar “Oxygen” suna taimakawa wajen fitar da furanni Sinadarin gina jiki, takin zamani ko na gargajiya, na taimakawa wajen samar da isashen gina jiki dake; da ake buƙata don fure Muhimmancin furen shuka, samar da ‘ya’ya, furanni sukan zama ‘ya’ya kamar kayan marmari da iri muhalli. Furen yana jawo ƙwari, kamar ƙudan zuma wanda ke taimakawa wajen hayowar shuka Kyawu, furan, fure yana ƙawata muhalli tare da samar da ƙamshi me daɗi Me ke iya hana shuka yin fure? Rashin ruwa me kyau, ƙasar noma mai rauni ba tare da isasshen taki ba, ciwon shuka ko ƙwari masu lalata furen shuka alama ce ta rayuwar shuka, kuma yana taka muhimmiyar rawa wajen samar da amfanin gona, bunƙasa muhalli da kuma rayuwar ɗan Adam gabaɗaya.

Sayar da ayaba. Salamu alaikum, yau za mu yi bayani kan sayar da ayaba Ayaba wata muhimmiyar amfanin gona ce da ake nomawa a sassa daban-daban na Najeriya da duniya ma bakiɗaya ana amfanii da ita wajen abinci, kuma tana da muhimmanci ga tattalin arziƙi saboda samun kuɗin shiga daga sayar da ita Yadda ake shirya ayaba don sayarwa, na farko girbi, ana girbe ayaba lokacin da ta fara nuna alamun nuna, amma ba ta gama nuna ba, don dacewa da kasuwa Rarrabawa, ana ware ayabar bisa girma, laushi da inganci don tabbatar da cewa, masu saye za su sami abin da suka fi so Shiryawa, ana shirya ayaba a cikin kwanduna ko kwalaye don sauƙin jigila da kariya daga lalacewa Amfanin ayaba a kasuwa, abinci, ana amfani da ayaba wajen dafawa, soyawa ko gasa ta kuma ana yin fanke da garin ta. Kuɗi, ayaba tana samar wa manoma da ‘yan kasuwa kuɗin shiga mai yawa Tattalin arziƙi, sayar da ayaba yana haƃƃaka sana’ar noma da jigila a ƙasa Tantance ingantacciyar ayaba don kasuwa, ya zama me tsafta marar karyewa, kuma tana da launin da ya dace Kada ta wuce wa launinta don ta kasance me ɗorewa a lokacin jigilar kaya Sayar da ayaba wata babbar hanya ce ta samun riba musamman idan an yi amfani da dabaru masu kyau wajen jigila da tallace-tallacen ta

To yanda ake noman dankali kenan. Da farko za a je a shirya gonan a gyara kasan gonan mai kyau, a sa mata taki, ko kuma a sa kashin dabbobi sosai a cikin ƙasar, sannan ya kamata ƙasar ta kasance da ɗan danshi da zai sa a iya fasa ƙasar dan fartanya haka, amma kada ta kasance da ruwa mai yawa da zai sa irin ya ruɓe. To sannan sai in zo in yi dashe da yake shi dankali dashen sa ake yi. Itaciyar ake karyawa a yi dashen ta. To sai in zo in yi dashen dankali a ƙasa mai zurfi inci uku ko inci biyu, zuwa uku. Sannan ko kuma in ce inci huɗu idan ƙasan tana da yashi sosai. Sannan zazzaɓin ƙasa ya kamata ya kai a ƙalla digiri arba’in da biyar na faran hait, ko kuma digiri bakwai na salshius. Sannan a yi tazara, wato a ba da iska tsakanin dashen da aka yi, a yi tazara tsakanin layukan dashe na inci talatin zuwa talatin da shida. Sannan a sake ba da tazara tsakanin kowane yanki na irin da aka dasa na inci tara, zuwa sha biyu a cikin layi ɗaya. Yin tazara mai kyau na iya samar da ‘ya’yan dankali masu girma, amma fa yin tazaran wani lokaci zai iya kawo matsaloli na rashin cigaba da wasu nau’ikan dankali. Sannan to duk lokacin da a kai sabon dashe, ya kamata a yi ban ruwa ga dankalin da aka dasa ta domin sanyayya ƙasar da kuma hana ciyawa tasowa. Yawan ruwan da ake buƙata yana dogara ne da girman gonar, matakin cigaban dankali, da kuma yanayin lokacin da wannan shukan dankali ya kai. Sannan bayan watannin yayin da dankalin ta yi, ta nuna, to za a iya sare itaciyar dankali sai a tone ƙasar a cire ƙwayan dankalin.

Kifi tarwaɗa. Ciyar da kifi tarwaɗa, domin ciyar da kifi tarwaɗa, zuba abincin yadda ya kamata a saman ruwa, watau watsa su, watso abincin chkin tafki ko kuma gora. Da yake kifayen namu nan a cikin tafki suke, to sai ka watso musu abincin domin tabbatar da cewa duk kifin sun samu daman cin abinci. Idan kana watsowa suna samun daman wannan ya cafke wannan ya cafke kowa zai samu daman cin abincinsa. Idan kifin ƙanana ne kuma, akwai kuma wani tsari da ake cire ƙananan abinci ne wanda in ka watsar za su natso ƙasa, sannan sai ƙanƙanan kifin su cafke abincin su ci. Manyan kuma za a watso musu manyan abinci ne su a sama suke ci sannan ƙanƙanan kuma in kifi ya natso in abincin ya natso ƙasa, ƙanƙanan kifin za su ci wannan abincin. To, ka tabbatar kana lura da kifayen yayin ciyar da su, don tabbatar da cewa suna cin abincin cikin sauƙi kuma cikin yanda ya kamata. Sannan, ka daidaita yawan abincin domin kada ya yi yawa, domin idan abincin ya yi yawa matsala ne ga kifaye, sannan kuma idan abincin ya yi ƙaranci a gare su, shi ma fa, matsala ne a gare su. To, yana da kyau ka daidaita yadda za ka ba su abincin a kullum, aƙalla a ce sau ɗaya, ko sau biyu. Za ka ma fara ganewa daga yanayin girmansu, da kuma yanayin mu'amalansu yayin da kake watso musu abinci yanayin yadda suke fargaba su fito su cafke wannan abincin.

Girbin dankali. Yau za mu yi magana ne a kan yanda ake yin girbin dankali. Dankali na ɗaya daga cikin amfanin gona masu muhimmanci da ake nomawa a wurare daban daban na na shiyyar Afirika. Da farko ya kamata manomi ya tabbatar da cewa dankalin sun girma sosai kafin girbi. Wannan ya na faruwa ne kusan makonni goma zuwa goma sha biyu bayan shuka, ko kuma lokacin da ganyayen shukan suka bushe suka canza launi sosai. Na biyu dole ne a samu kayan aiki kamar fatanya ko kuma injin girbi haka. Fatanya tana da amfani ga ƙananan gonaki yayin da injin yafi dace wa ga manyan gonakai. Idan za ka yi amfani da fatanya ka tabbatar ka zurfafa kaɗan a ƙasa don kada ka yanke ko ka lalata dankalin da ka ke so ka girbo. Bayan haka sai a tattara dankalin da aka girbo a tsaftace su daga ƙasa da tarkace domin lokacin da ka tono a ƙasa dole ka samu dankalin da datti ko kuma yashi yashi. Haka to yana da kyau ka wanke su ka tsaftace su wannan zai taimaka wajen tabbatar da cewa suna da kyau ko kuma suna cikin ƙoshin lafiya. A ƙarshen ya kamata a adana dankalin a wari mai sanyi da kuma bushe wato ba waje mai danshi ba domin a tsawaita tsawon lokacin adanawan. Wannan itace hanyar da za a bi a girbe dankali cikin tsari da sauƙi.

Raba ilimi domin samun ingantaccen amfanin gona. A yau zamu tattauna muhimmancin raba ilimi tsakanin manoma don samun ƙarin amfani da ingantaccen noma. Idan aka ce raba ilimi na nufin ni manomi in zo da wata dabaru na da na ke yi a gonata, kai ma ka zo da taka, mu haɗa, mu haɓɓaka noman mu. A yau noma ya dogara ne ba wai kawai akan aiki mai wahala ba, harma a kan samu ilimi kan hanyoyi na zamani da amfani da sabbi fasahohi. Misali idan manoma suna raba ilimi game da nau'in iri mai kyau, ko kuma lokacin shuka, da hanyoyin kula da amfanin gona, za su iya cimma noma da ya fi kyau kuma mai yawan amfani. Ka yi tunanin wata noma mai amfani da hanyoyin zamani wajan amfani da taki, ko magungunan feshi, sannan kana iya koyawa sauran manoma irin waɗannan dabaru. Haka zalika wasu za su iya raba iliminsu kan sarrafa ruwa yanda ya dace, musamman a wuraren da ake fama da ƙarancin ruwa. Wata hanya mai muhimmanci ita ce, tarurrukan bita da nuna nunan gonakai, misali 'yan uwa na manoma su zo inta nuna musu amfanin gonata kuma ina musu bayani yanda na yi amfanin tai kyau. Inda manoma kuma sannan za su haɗu su tattauna dabaru da hanyoyin zamani. Wannan yana ƙara danƙon zumunci tare da kawo cigaba mai ɗorewa. Don haka raba ilimi abu ne da ke amfani ga kowa. Lokacin da muka taimaki juna muna tabbatar da samun ƙarin amfani a gonaki, da kuma inganta rayuwan manoma. Saboda haka yana da kyau mu haɗu mu raba ilimi, mu nuna yadda wasu dabaru da muke amfani da su domin haɓɓaka noman mu saboda wasu 'yan uwa manoman mu su ƙaru.

Sanya dankalin da aka girbe a mota doomin kaiwa kaasuwa koo ma'ajiya. Yau za mu yi bayani kan yadda ake ɗaukan dankali da aka girbe doomin kaiwa kaasuwa, ko ma'ajiyar ajiya. Wannan mataki yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da cewa dankalin ba zai lalaace ba, ko kuma ya samu wata matsala yayin tafiya. Da farko, bayan girbin dankalin, ya kamata a tabbatar da cewa an tsaftace shi daga tarkace kamar ƙasaa ganye ko wani datti haka, hakan yana da muhimmanci doomin rage matsalolin da za su iya tasoowa yayin jigilarsu. Bayan haka a zaɓi buhu masu kyau da ƙarfi don sanya dankalin ciki. Ya kamata waɗannan kayan su kasance masu samun iska yadda ya kamata doomin hana dankalin yin zafi ko lalaacewa. Lokacin ɗaukar dankalin acikin mota ko ƙaramar mota ce walau babban mota, ya kamata a yi hakan cikin kulaa sosai, a tabbatar da cewa an yi ɗaukar cikin tsari mai kyau, doomin gujewa matsalolin dake faruwa yayin tafiya, kamar tunbuƙe dankalin ko matsaashi ko in an ɗauko su a kaa a wullata cikin mota da sauransu. Haka kuma ya dace a yi amfani da motocin da suke da tsabta da kuma kariya daga rana ko ruwa, wannan zai tabbatar da cewa dankalin zai isa inda ake buƙata cikin ƙoshin lafiya da kyawun gani. A ƙarshe an tsara duk waɗannan hanyoyin ne don tabbatar da cewa aikin girbi da jigilar yana tafiya yadda ya kamata.

salaamu alaikum a jau za mu ji magana a kan girbin masara wanda ʃine ɗaja daga ʧikin muhimman amfaani goona a duuniija baki ɗaja masara tana taka muhimmiijan rawa waʤen samar da abinʧi ga mutane da dabboobi da farko ja kamata a tattanʧe lookaʧin girbin masara lookaʧin da masara ta nuuna alaamun girma kamar buuʃeewan ganjen ƙwallin masarar da kuma raguwa waʤen launin kooren ƙwallin zuwa ruuwan ƙaasa wannan ʃine alamar ʧewa masara ta ʃirja a girbe ta a mataakin farko ana amfani da hannu waʤen ʧire ƙwallin masara daga kan ʃuuka musanman a ƙananan goonaki amma a goonakai maasu girma ana ija amfani da inʤin girbi doomin saurin aiki da rage wahala bajan ʧire ƙwallin masaran ana buuƙaatar tsaftaʧe daga tarkaʧe kamar ganje da ƙaasa haka hakan jana taimakawa waʤen tabbatar da ʧewa masarar tana da tsafta kuma za ta kai kaasuuwa ʧikin kjau bugu da ƙaari idan za a iʤije masarar kaafin a sijar ko a sarrafaata ja kamata a tabbatar da ʧewa an aadana a guuri mai tsafta buuʃe ba waʤe mai danʃii ba kuma mai saamun iska don hana laalaʧewa ko kuma ƙwaari su ʃigee ta to wannan ita ʧe hanjan girbin masara ʧikin inganʧi da kuma tsaari mai kjau

Yadda ake shuka dankalin hausa. Magana kan yadda ake shuka dankalin hausa wanda ake kira da sweet patotoes a turance. Dankalin hausa yana ɗaya daga cikin amfanin gona da ke da amfani sosai wajan samar da abinci mai gina jiki, da kuma riba ga manoma. Da farko yana da muhimmanci a zaɓi irin dankalin da ya da ce a dasa. A wannan yanayin, ana amfani da tsiro, ko kuma reshen shuka da a kasamu daga shukan dankalin hausa mai lafiya a kaka ta baya. Wannan hanya tana tabbatar da cewa za a samu girbi mai kyau da yawa. Bayan haka sai a shirya gonan. ƙasar gonan ya kamata ta kasance mai laushi, sannan mai kyau, domin haka yana da kyau a yi noman rani, ko damina a ƙasa mai kyau, da wadata, da taki na halitta haka wato ko kashin dabbobi. Haka nan gonar ya kamata ta kasance mai samun ishashan rana domin taimakawa shukan girma cikin sauri. A lokacin dashen, sai a tono ramuka ko gina riɗina sannan a sanya tsiron shukan a cikin ƙasa da kusan rabin tsawon sa yana cikin ƙasa, yayin da sauran ke tsaye daga sama. Ya kamata a yi amfani da tazara mai nisan kusan inci sha biyu zuwa sha biyar tsakanin kowanne tsiron don ba wa ko wacce shuka ishashen sarari don girma da wuri. Bayan an shuka ko an yid ashen ya kamata a tabbatar da cewa gonar tana samun ruwa akai akai, musamman idan ba a cikin damina aka yi shukar ba. amma a kula kada a bar ƙasar ta yi jiƙa sosai, domin hakan na iya sa tubar ta lalace. Haka kuma ana buƙatar a yi amfani da taki mai kyau domin bunƙasa girman dankalin. Takin halitta ko takin kashin shanu da kuma na dabbobi, ko na zamani, zai iya taimakawa wajen samun dankali mai kyau da mai girma. Idan aka bi waɗannan matakai shukar dankalin hausa, zai yi kyau kuma za a samu amfanin gona mai yawa da inganci.

Nuna hanyoyin girbin dankalin hausa. Assalamu alaikum, a yau za mu yi bayani kan hanyoyi girbin dankalin hausa da kuma nuna matakan da ake bi don tabbatar da ingantaccen girbi. Girbin dankalin hausa yana buƙatan hankali da tsari domin gujewa lalacewa ko asara. Da farko ya kamata a tabbatar da cewa lokacin girbin yayi. Dankalin hausa yana shirye a girbe idan ganyen shukar ya fara bushewa, ko kuma ya nuna alamun rarrabewa daga tushe. Wannan alama ce cewa dankalin ya isa girbi. A mataki na gaba ana buƙatan kayan aiki kaman fartanya, adda mai kaifi, koma wuka, domin taimakawa wajen tono ƙasa a hankali a cikin gonar. Za a fara tono ƙasa daga gefen shukar, yana tattare ƙasar zuwa gefe domin rage matsin da zai iya lalata tubar. A yayin girbin za a nuna yadda ake riƙe tushe na shukar daga sama, sannan a ja a hankali yayin da ake cire tubar daga ƙasa. Yana da mahimmanci a guji amfani da karfi sosai don kada dankalin ya karye ko ya samu wani rauni. Idan dankalin yana cikin ƙasa mai zurfi sosai ana iya cigaba da tonon gefen ƙasar har sai tubar ya fito cikin sauƙi. Bayan an girbe dankalin ya kamata a tsaftace shi daga tarkace kaman ƙasa da ganye. Wannan yana da muhimmanci musamman idan za a kai dankalin kasuwa, ko kuma a adana shi. Idan za a kai kasuwa, za a nuna yarda ake zuba tubar cikin buhuna masu tsafta da ƙarfi domin kariya yayin jigila. Haka kuma za mu nuna hanyoyin adana tubar a wuraren da ke da iska mai kyau da kariya daga rana ko danshi domin tabbatar da cewa dankalin zai zauna cikin ƙoshin lafiya har zuwa lokacin da za ai amfani da shi. Idan aka bi waɗannan matakai na girbi za a samu tuba mai inganci, lafiya kuma wanda zai ƙara daraja a kasuwa. Wannan shi ne cikakken bayani kan yanda ake girbin dankalin hausa.

Kare amfanin gona na masara bayan girbi. Assalamu alaikum a yau zamu tattauna kan yadda ake kare amfanin gona na masara bayan girbi. Wannan matakin yana da matuƙar mahimmanci domin rage asarar amfanin gona, kare ingancin sa, da kuma tabbatar da cewa zai iya kai kasuwa cikin tsari mai kyau. Da farko bayan an girbe masarar, ana buƙatar tsaftace ta tarkace kaman ganye, datti, ko kuma duk wani abu dake tare da ita, wannan yana da mahimmanci domin rage yuwuwar samun ƙwari ko kuma lalacewa. Bayan tsaftacewa masara tana buƙatan a busar da ita sosai kafin a adana ta, don masara tana da danshi mai yawa akwai yuwuwar ta lalace ko ta samu ƙwari don haka yana da kyau a busar da ita a wuri mai kyau, wanda ke samun isasshen iska ko kuma a ƙarkashin rana mai laushi. Idan ana amfani da injin busar da masara ya kamata a tabbatar da cewa an yi hakan zuwa wani mataki bushewa dake rage danshi zuwa kusan kashi sha uku cikin ɗari. A lokacin adana ana buƙatan amfani da buhuna masu kyau ko kuma rumbu na zamani domin kiyaye masarar daga ƙwari, dabbobi ko danshi. Ana iya amfani da magungunan kashe ƙwari da aka amince da su amma a kula kada a yi amfani da magunan da za su iya cutar da mutane. Haka kuma wuri da za a adana masarar ya kamata ya kasance mai tsafta, a bushe kuma mai samun iska mai kyau. Ya kamata a guji adana masara a guraren da ruwa ko danshi zai iya shiga domin wannan na haifar da samar da wato wata cuta a jikin masarar ko kuma domin tsananin danshi dake lalata masara. Idan aka bi waɗannan matakai masarar za ta kasance mai kyau cikin lafiya, kuma za ta iya kasancewa cikin inganci na tsawon lokaci. Wannan zai taimaka wajen rage asara, ƙara riban noma da kuma samar da abinci mai lafiya ga mutane.

Raba wake daga ƙwayoyin kara ko bargo. Assalamu alaikum, a yau za mu tattauna a kan yanda ake raba wake daga bargonsa, ko kuma kara ta amfani da hanyoyi na gargajiya, da sauƙi domin tabbatra da ingancin wake da rage asara. Da farko bayan an rore wake ana barin waken ya bushe sosai a ƙarƙashin rana mai kyau. Wannan yana da muhimmanci domin bargon wake ya bushe sosai, wanda zai taimaka wajen sauƙaƙa aikin rabuwa tsakanin tsabar wake, da bargonsa. Mataki na gaba shi ne tattare bargon waken da busashshen wake gaba ɗaya a wuri mai tsafta, kaman dadduma, tabarma, ko wani abu zai hana wake ya gurɓata. Wannan yana tabbar da tsaftar wake yayin sarrafa. Lokacin raba ana amfani da hanya ta gargajiya ta duka da sanda. Ana dukan bargon waken da sanda mai laushi ko itace domin ya raba tsabar wake daga bargonsa, duk da haka ana buƙatar amfani da hankali yayin dukan waken domin gujewa lalata tsabar wake. Bayan an raba wake daga bargonsa za a sami tarkace kamar bargo, kara, ko kowa haka. Ana amfani da iska ko kuma hanyar ƙwallo domin tace wake daga waɗannan tarkace. Akan saka wake cikin kwando ko babban abu mai rami sannan a hura iska ta cire bargon. Wannan yana sa wake ya zama tsaftatacce. Idan waken ɗin yana da datti, ko tarkace masu nauyi, ana iya amfani da rariya, ko kuma kwando domin raba wake mai kyau daga tarkacen. Wannan hanya tana tabbatar da cewa waken ya kasance cikin tsafta, kuma yana da daraja mai kyau a kasuwa. Daga ƙarshe ana tattara waken a cikin buhuna masu tsafta domin adanawa, ko kuma kai wa kasuwa. Ya kamata a aje waken a wuri mai bushe da iska mai kyau don kare shi daga danshi, ko ƙwari. Idan aka bi waɗannan matakai wake ɗin zai kasance mai tsafta, lafiya, kuma cikin ƙoshin lafiya domin cin abinci ko kasuwanci.

Bayani kan wasu dubarun noma da ake anfani da su wajen noma anfanin gona a yankinmu. Assalamu alaikum a yau za mu tattauna akan wasu daga cikin dubarun noma da ake anfani da su wajen noman anfanin gona da suka fi dacewa a yankunanmu, wa’yannan dubarun suna taimakawa wajen bunƙasa girbin abun tare da rage asara, na farko shiryawa da tsaftace ƙasa kafin a fara shuka, ana tsaftace gonaki ta hanyan cire ciyawa da yin anfani da kayan aiki irinsu adda da fatanya wannan yana taimakawa wajen samar da ƙasa mai kyau don shuka. A wasu wurare ana yin gona mai anfani da motar noma wato tarakto domin saurin sarrafa ƙasa, sannan muna anfani da taki muna anfani da taki na gargajiya kaman na ƙashin dabbobi domin ƙara ma ƙasa lafiya, hak anan wasu manoma suna anfani da taki na zamani kaman urea da n p k domin ƙara yawan anfanin gona. Dubarun shuka na farko ɗaurin gona, ana anfani da tsarin ɗaura gona ta hanyan shuka kayan lanmbu kaman albasa, tumatur da karas, ganye. Ganye wasu manoma suna anfani da tsarin ganye-ganye masu ruwan ɗaurawa da fari wajen sarrafa ƙasa da ƙare anfanin gona ɗin daga kwari, canza nau’in shuka ana anfani da tsarin canza shuka don hana ciyawa da hana ƙasa sinadarin gina jiki, misali ana iya shuka wake bayan masara domin ƙara nitrogen a ƙasan. Ban ruwa a lokutan rani ana anfani da dabarun ban ruwa na gargajiya da na zamani domin kula da kayan lanbu da kuma shuka kaman albasa da tumatur. Kula da kwari da cututtuka, ana anfani da magungunan kwari don kare shuka daga kwari da cututtuka, wasu manoma kuma suna anfani da sinadarai na gargajiya kaman ganyen bishiya wajen feshi, tsaftace shuka a lokacin da anfani gona ke girma, ana cire ciyawa da kuma kula da tsafta domin tabbatar da cewa babu wani abu da ze rage wani anfanin gona. Adana bayan girbi, bayan an gibe anfanin gona, ana anfani da hanyoyi na musanman wajen adana su kaman buhuna dake hana kwari shiga ko kuma anfani da wuraren ajiyan zamani, wannan tsari yana tabbatar da cewa anfani gona zai kasance cikin inganci mai kyau wanda zai samar da riba wa manoma da abinci ga al’umma.

Bayani kan wasu dabarun shirye-shirye da ake yi a fannin noma a yankunanmu. Assalamu alaikum! A yau za mu tattauna kan wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen shiryawa domin noma a gonaki, a yawancin yankunanmu. Wannan mataki, yana da mutuƙar muhimmanci domin tabbatas da cewa, ƙasa ta dace da noma na; ta zamani. Tsaftace gonaki, abu na farko da ya kamata a yi kenan, hakan kuma yana faraway ne da cire ciyawa da bishiyoyi da sauran tarkace da ke hana shuka girma. A yawancin yankunanmu, ana amfani da kayan aiki, kaman su adda da fartanya da kuma wasu kayan aiki na zamani irin su motar noma, domin saurin tsaftace gonaki. Na biyu, haƙa da gyaran ƙasa, ana haƙa ƙasa domin sassau ta da kuma cire datti. Wannan, yana temakawa wajen ƙara iska a cikin ƙasa da kuma ba wa tushen shuka damar zurfafa cikin ƙasa me kyawo. Na uku, yin rami da ɗaurin gona, wasu gonaki, ana yi tsarin, wato tsarin ɗaurin gona ko kuma a ce fangali domin; ko a yi rami, domin shuka kaman doya, dankalin Turawa da wake. Wannan tsarin, yana taimakawa wajen samun ruwa me kyau a ƙasa da kuma kare shuka daga lalacewa. Na huɗu, taka-tsantsan da rarraba ƙasa, a lokutan da ke noma a wuraren da ruwa ke taruwa, ana amfani da tsarin gyara ƙasa domin tabbatad da cewa, ruwan ba ze tsaya a wuri guda ba. Wannan, yana taimakawa wajen guje wa gurƃacewar shuka. Na biyar, amfani da taki, bayan gyaran ƙasa, ana amfani da taki na gargajiya ko na zamani domin ƙara wa ƙasa sinadaran gina jiki da za su temaka wa shuka wajen samun cigaba me kyawu. Abu na shida, tsarin canza shuka, wasu manoma, suna amfani da tsarin canza shuka iri daban-daban a lokaci loakci, don hana ƙasa rasa sinadaran da ake buƙata, musamman idan aka noma hatsin gargajiya. Abu na bakwai, riga-ƙafi da kariya, kusan shi ne na ƙarshe, a wasu lokuta, ana feshe ƙasa da sinadarai domin hana ƙwari ko cututtuka fain a fara shuka. Waɗannan hanyoyi, suna taimakawa wajen inganta noman amfanin gona tare da rage asara da za ta iya faruwa, domin samun sakamako me kyau. Yana da kyau, manoma su tabbatar da amfani da waɗannan dabaru yadda ya kamata.

Bayani kan hanyar zaɓen nau’in iri domin samun kyakkyawan amfanin gona a yankunanmu. Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna kan a yadda manoma a yankunanmu suke zaɓar iri mai kyau domin samun ingantaccen girbi. Hanyar zaɓen iri da ya dace yana da matuƙar muhimmanci da domin tabbatar da yawan amfanin gona da ingancinsa. Hanyoyin zaɓen iri mai kyau. Na farko, nau’in amfanin gona da za a noma. Manoma suna fara duba irin shukar da suke son noma. Misali, idan za su noma masara, wake, dankalin Turawa, ko kayan lambu, za su tabbatar da cewa irin ya dace da yanayin yankin. Dacewar iri da yanayin yanki. Manoma suna zaɓar iri da suka dace da yanayin yankinsu, musamman, duba yanayin zafi, ruwan sama da nau’in ƙasa. Misali, a wuraren da ruwan sama bai da yawa, za a zaɓi iri mai jure wa ƙarancin ruwa. Zaɓen iri mai tsabta. Ana amfani da irin da aka tabbatar da ingancinsa daga cibiyoyin bincike, ko Kamfanonin da ke samar da iri mai kyawu. Wannan yana rage yuwuwar cututtuka ko matsaloli mara kyawu. Duba jurewar ƙwari da cututtuka. Manoma suna zaɓar iri da aka haɓɓaka domin jure wa ƙwari da cututtuka. Misali, akwai iri da aka tsara don guje wa ƙwari kamar ƙwaron masara ko ƙwaron wake. Gwajin tsiro. Manoma suna iya gwada tsiro na iri kafin shuka. Misali suna sanya yawan iri a cikin ruwa na kwana ɗaya ko ƙasa don ganin yawan waɗanda za su tsiro. Dacewar iri da lokaci. Iri da aka zaɓa, dole ne ya dace da lokacin shuka. Misali, a damina, za a zaɓi iri masu buƙatar ruwan sama mai yawa. Yayin da rani za a zaɓi masu jure wa yanayin rani. Zaɓen nau’in da ke samar da yawan amfani. Manoma suna fifita nau’in iri da aka tabbatar yana samar da yawan amfanin gona. Farashi da samuwa. Manoma suna duba farashin iri da kuma sauƙin samun shi a kasuwa. Za su zaɓi iri da ya dace da kasafin kuɗinsu. Muhimmancin zaɓen iri mai kyawu. Inganta yawan amfanin gona; iri mai kyau yana samar da girbi mai yawa; rage matsalolin ƙwari da cututtuka, wannan yana rage asara yayin girbi. Inganta darajar amfanin gona yana haifar da kayan gona masu kyau a kasuwa. Zaɓen iri mai kyau, yana da tasiri sosai wajen bunƙasa aikin noma da inganta rayuwar manoma. Don haka, yana da muhimmanci, a koyar da su dabarun zaɓen iri mai kyau, don samun nasara a harkar noma.

Bayani a kan dabbobin da aka fi kiwata wa a yankunan mu. Assala mu alaikum, yau za mu yi magana akan dabbobin da aka fi kiwa ta wa a yawancin yankunan mu, kiwo yana ɗaya daga cikin muhinman noma da ke taimakawa wajen samar da madara, nama da kuɗin shiga. Ga wasu daga cikin dabbobin da aka fi kiwatawa a yankunan mu na farko shanu, a yawancin a arewacin Najeriya, shanu suna daga cikin dabbobin da aka fi kiwo, ana amfani da su wajen samar da nama, madara ko kuma fatarsu. Haka nan ana amfani da su wajen jan aiki a gonaki da sufuri, tumaki da awaki waɗannan dabbobi suna da matuƙar mahinmanci a yankunan da ake fama da ƙarancin ruwa saboda suna jure ma yanayin rani, ana amfani da su wajen samar da madara, nama da fata. Kajin gida, kajin suna ɗaya da cikin mafi sauƙin kiwo a cikin gida ana kiwonsu dan samar wa da kwai, nama da kuɗin shiga, dabbar dawaki da jakuna a wasu ɓangarena ana amfani da dawaki da raguna don sufuri da kuma taimakawa wajen aikin gona, rago ana kiwon rago musannan don samar da nama musamman lokacin bukukunan gargajiya da na addini, kifi a wuraren da ake da tafkuna da koguna ana kiwon kifi kamar su karfasa da tarwaɗa don samar da nama me gina jiki. Aladu a wasu yankunan musammna inda babu takunkumin addini, ana kiwon aladu don samar da nama da kuɗin shiga. Muhinmancin kiwo samar da abinci me gina jiki kamar nama da madara, samar da kuɗin shiga ga manoma yin amfani da fatar dabbbobi a masana’antu, taimakawa wajen sufuri da aikin gona.

Bayani kan wasu dabarun kiwon shanu da kajin gida. A yau za mu tattauna kan wasu dabarun da ake anfani da su wajen kiwon shanu da kajin gida wanda su ne daga cikin dabbobin da aka fi kiwatawa a cikin yankunanmu, na farko kiwon shanu, shanu suna da matuƙar mahinmanci wajen samar da nama da madara da fata. Ga wasu dabarun kiwon shanu na farko kiwo a buɗe, wannan hanya ce ta barin shanu su fita kiwo a filaye domin cin ciyawa, ana anfani da wannan hanya ne a wuraren da ke da yalwan fili da ciyawa musanman a yankunan karkara. Fa’idan yin hakan tana rage kuɗin ciyarwa da ɗaukan wahala, matsalan hakan kuma sau da yawa shanu kan shiga gonakin mutane wanda ke haifar da rikice-rikice, kiwo na biyu kiwo a rufe, wannan yana nufin rife shanu a inda aka keɓe musanman domin kiwo tare da samar musu da ciyawar da ruwa a rufin. Fa’idan yin hakan, wannan yana hana su samun cututtuka daga mu’amala da wasu dabbobi kuma yana rage matsalolin shiga gonakin mutane, matsalan hakan ya fi buƙatan yawan kuɗi da lokacin wurin samar da ciyawan da tsaftace muahalli. Kiwo na biyu wato kiwon kajin gida, kaji suna samar da kwai, nama da kuɗin shiga ga dabarun kiwonsu na farko kiwon gargajiya ana barin kajin su yi yawo a gida ko cikin fili me faɗi don neman abinci kaman ciyawa da kuma wasu ƙananan kwari, fa’idan yin hakan wannan yana rage kuɗin ciyarwa kuma yana sa kajin su kasance cikin motsa jiki me kyau. Matsala kaji kan iya fuskantan hari daga dabbobi masu farauta kuma suna iya kamuwa da cututtuka daga wurare daban-daban, kiwon zamani ana rife kaji cikin keji da aka keɓe inda ake ba su abinci me gina jiki da ruwa, fa’idan yin hakan, haka nan yana ba da daman kula da lafiyan kajin rage kamuwa da cututtuka da kuma ingangta samar da kwai da nama, matsalan hakan ya fi buƙatar kuɗin don siyan kayan abinci da kuma kayan aiki. Muhinmancin dabarun kiwo, taimakawa wajen samar da abinci me gina jiki da ƙara yawan anfanin gona da kiwo da samar da kuɗin shiga ga masu kiwo.

yadda ake kiwon shanu a yankunan mu assalamu alaikum a yau za mu tattauna a kan yadda a ke kiwon shanu a yawanci yankunan musamman a arewacin najeriya inda kiwo yake da matuƙar muhimmanci ga rayuwan al’umma hanyoyin kiwon shanu a yankunan mu kiwon ruga wannan hanya ce na barin shanu su fita na zuwa filaye na buɗe domin cin ciyawa shan ruwa a tafkuna ko koguna yawanci makiyaya suna amfani da wannan hanya musamman fulani makiyaya amfanin hakan tana rage kuɗin ciyarwa saboda shanun nan suna ciyawa da kansu tana ba da damar motsa jiki ga dabbobi da sun kasance masu ƙarfi da lafiya matsalar haka sau da yawa shanu su kan shiga gonaki wanda ke haifar da rikice rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu lokuta ana iya rasa shanu saboda kwararowar ruwa ko hari daga dabbobi masu farauta sannan tsarin gudun hijira wannan shine inda makiyaya suke motsa shanu daga guri zuwa guri domin neman ciyawa da ruwa yawancin makiyaya suna tashi daga guraren da ruwan sama ya ragu zuwa wuraren da ke samun ruwa mai yawa amfanin hakan yana taimakawa wajen samun ishashshen abinci ga dabbobi abubbuwan da ake yi wajen kiwo tsaftace muhalli ana tsaftace wuraren da ake kiwo domin gujewa yaɗuwan cututtuka ciyarwa ana ba wa shanu ciyarwa mai kyau musamman a lokacin rani da ake samun ƙarancin ciyawa maganin ƙwari da cututtuka ana amfani da magunguna domin kare shanu daga cututtuka da kuma ƙwari amfanin kiwo samar da nama da madara samar da fata domin masana'antu samun kuɗin shiga ga makiyaya da masu kiwo kiwon shanu yana da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin mu da cigaban al’umma don haka yana da kyau a cigaba da amfani da dubaru masu inganci don kyautata kiwon dabbobi

Yadda ake kiwon awaki a arewacin Najeriya a yau. Za mu yi magana akan yanda ake kiwon awaki a arewacin Najeriya, awaki suna ɗaya daga cikin dabbobin da aka fi kiwo a wannan yankin saboda sauƙin kiwonsu da ɗaurewansu da yanayin ƙasa me sauƙi da anfaninsu a rayuwan yau da kullon. Hanyoyin kiwon awaki a arewa ya ƙunshi kiwon gargajiya, wannan shi ne tsarin da ake barin awaki su fita zuwa cin ciyawa, ganye, iri da sauran kayan anfani. Yawancin al’umman karkara suna anfani da wannan hanya saboda tana rage kuɗin ciyarwa, awaki suna yawo a kusa da gidaje, gonaki in da suke samun abinci da ganyen icen. Yanayi anfanin yin hakan yana rage kuɗin kiwo yanda suke samun abinci daga halittan yanayi, awaki suna samun motsa jiki wanda ke inganta lafiyansu sai dai matsalan hakan, awaki na iya shiga gonakin manoma wanda ke jan yo rigima tsakanin makiyaya, sun fi fuskantan haɗari daga masu farauta. Kiwo akeɓe, ana rufe awaki a wurin da aka keɓe musanman don kiwo anma ana barinsu su fita don cin abinci, a wasu lokutan ana anfani da wannan tsarin ne a wuraren da suke da taƙaitaccen fili ko kuma inda ake son kiyaye lafiyan awaki sosai, anfanin yin hakan yana rage haɗarin shiga gonaki da yawan rikici, ana samun daman lura sosai da lafiyan dabbobin, yana ɓuƙatan ƙarin kuɗin don gina wajen kiwo da samar da ciyarwa. Abubuwan da ake yi wajen kiwon awaki, na farko shi ne ciyarwa, ana ba wa awaki ciyawa, ganye da busassun kayan lanbu da wasu kayan abinci mai gina jiki musanman a lokacin rani da ake samun ƙarancin ciyawa, sannan ruwa, ruwa mai tsafta yana da matuƙar mahinmancin domin kiyaye lafiyar awaki, ana tanadar da ruwa a kusa da wuraren kiwo. Kula da lafiya, ana anfani da magunguna domin kare awaki daga cututtuka, wasu masu kiwo suna yin rigakafin cututtuka kaman sauran awaki da sauran cututtuka na al’ada. Tsaftace muhalli, ana tsaftace wuraren kiwo akai-akai domin rage haɗarin kamuwa da cututtuka. Anfanin kiwo yana da ga cikin mafi anfani kuma ana yawan siyarwa a kasuwanni, madara, fata da gashi, kuɗin shiga. iwon awaki yana daga cikin manyan hanyoyin samun arziƙi a arewacin Najeriya idan aka inganta dubaru na kiwo da kula da lafiyan su dabbobin su sama cigaba sosai, afannin kiwon awaki.

Wannan wani dankali ne da yake kama da lemu, sannan kuma ana ce mai dankali mai kama da lemu. A cin ma, zanin da ake yi a cikin wannan daŋ bidiyon. Wannan dankalin yana da ɗanɗano irin na karas, saboda yana ɗauke da ko yana ƙunshe da abubbuwan da suke ƙara lafiya, kaman wanda karas yake yi. Shi ma, 'ya'yance mai kyau na ƙara samun wasu sinadarai na gina jiki a jikin ɗaŋ'Adam ko a jikin dabbobi. Yanda ake noman karas, haka ake noman shi. Noman dankali kuma haka ake noman shi daki-daki daga farko har zuwa ƙarke. Wannan ba wani abu ba ne mai wahala. Yanda ake gibin dankali, haka ake girbin shi. Da ya dako, sai ya yanka. In kuka lura, a tsakiyan shi ga yi nan kaman fari, kore-kore, ja-ja-ja. Sannan sai ya miƙa ma abokin shi wanda suke tare, sai ya taunata, ya tauna, ya ce lallai-lallai wannan abun ya ma kama da karas. Wato, karas shi ne ɗan dogo siriri wanda ake miya ko ake abinci da shi. Amma shi ma, wannan daŋkalin yana da ɗaŋɗano daidai da ɗaŋɗanon karas.

Hanyoyin magani da kulawa domin inganta samuwar dabbobi masu kyau, kulawa da magunguna suna taka muhinmiyar raya a wajen tabbatar da lafiyar shanu domin a samu riba me yawa a kiwo. Ga wasu hanyoyin da ake amfani da su wajen inganta kiwon shanu: na farko rigakafi da magunguna ana ma alluran shanu rigakafi kaman su tumatod dizis da antiras don kare su daga cututtuka masu tsanani, ana amfani da magunguna don magance kwayoyin cuta kamar marasa jijiyoyin ciki da na fata ciyarwa me gina jiki ana ba ma shanu me gina jiki, ana ba wa shanu ciyawa me ɗauke da sinadaran gina jiki kamar minirals da bitamin, ciyarwa da dusa, kayan jiki da ɗanyyun abincin suna inganta girman shanu da yawan madara da tsaftar muhalli, tsaftace wuraren kiwo yana rage adadin yaɗuwan cututtuka kaman mastisis da furolososis, sarrafa cututtuka ana allura da lafiyar shanu akai-akai domin gano alamun cututtuka tun da wuri, ana kiran liktoci, likitocin don kula da shanu masu rauni ko cututtuka. Kakkayawan yanayi ana tabbatar da cewa shanaye suna cikin wuri me tsafta, me iska, me kyawu, ana kiyaye yanayin yanayi da ya kare shanu daga zafi me tsanani ko sanyi, amfanin kula wa me kyawu yana haƙaka yawan madara a jikin shanu yana rage yawan macemacen dabbobi yana ƙara darajan shanu a kasuwa, kulawa da shanu ta hanyan tsafta, ciyarwa me kyau da riga kafi yana tabbatar da ingancin kiwo da kuma samun riba mai yawa.